Dɔɔ ne pɔge ne bibiiri bata la be a die poɔŋ kaa dɔɔ la tɔgli a pɔge kaa bie meŋ leɛ gbullo kaara a dɔɔ kyɛ kaa pɔge meŋ gaŋ kyɛ meŋ pɔnne a bibiiri bayi ane a o nu.

Boma maale binni la ka ba biŋ ka baŋgyere laare meŋ a biŋ a kɔge ka ba de filaaware a dɔgele a zu, a filaawa nyɛ puuro eɛ bonzeɛ ka a mine e bompelaa kyɛ vūū kobilii meŋ yagele a zu sogɔ.

Pɔge la a zeŋ a kyiinɛ boma geŋteŋ biŋ kɔgoo la ne talaa ka rɔba meŋ ayi biŋ a poɔ kyaa rɔbarre ba yitaa kaŋa e la bonpelaa kaŋa e bonsɔglaa ka kolee meŋ a biŋ kyɛ kaa pɔgɔ a pɛgle gyɛnlee ane soɔ.

Bibiiri la zeŋ a lenne zuri kaŋa zeŋɛɛ la a lenne a o tasoba zu kyɛ ka kaŋ meŋ are a meŋ waa bibile o yoŋ tɛɡɛ o onaŋ na zeŋ o meŋɛ leŋ la a o zu kyɛ paŋ lenne a o tasoba meŋ zu.

Pɔge la zeŋ pɛgrɛ kaayaare ka bibiiri bayi meŋ zeŋ a o lomboe kaŋ be la o nu doloŋ ka kaŋ be o nu gɔɔ ka kaŋ a yaare o nuure zaa ayi kyɛ la ka a pɔge meŋ a la kyɛ ka o zukɔɔloŋ e kyimpiriŋ.

Neŋkpeɛne la kyɛnɛ a tuuro taa ba su la bonsɔgelɔ ka dɔɔ kaŋ meŋ a peerɛ sagere a meŋ waana k'o naa wa yi kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ a su boŋyaayi a are die kaŋ poɔŋ a meŋ kaara o bie.

Naasalba la waa yaga lɛ a tigi taa ba mime gaŋ la taa zu a de ba nuuri a dogli dogli taa ka ba mine meŋ a kore taa kyɛ ka kaŋ meŋ zɛge o nimimiilaa koo do saa kyɛ ka o e bonsɔglaa ka ba mine meŋ hɔɔli kpogli ane anaa e peɛli ba zuri poɔŋ.

Noba la be ba nubie neɛbo zie a neɛrɛ ba nubie, bamine sue kpare yaayi ka bamine meŋ su kparɛɛ naŋ ba yitaa, bamine meŋ hɔgele la zupile ka pɔge meŋ a le zutalaa a o zu poɔŋ.

Teŋkpoŋ la a kyɛ a teŋkpoŋ ŋa yie eɛɛ yaga a maremare taa ka fo maŋ kaa fo koŋ nyɛ a foɔlii ka a saa kyɛ ka sokoɔraa bonyeni la a be a sensogleŋ sogaŋ ka lɔɛ a zoro ka noba a kyɛnɛ a soŋkaŋsori ŋa meŋ bebe ka teere a poɔ.

Noba la a are pɔge zeŋɛɛ teŋɛ ka bie gaŋ o gbɛɛ zu ka dɔɔ kaŋ meŋ a go kyɛ kaara a pɔge naŋ kono ka kaŋa meŋ a de fon a meŋ ŋmaara a pɔge foto kyɛ ka pɔɔbilii meŋ bayi a mare baagi a su kaaya yaayi a meŋ leɛ ba puori a ko a pɔge.

Bondirii ne bonnyuurii la biŋ teebol zu ka nasapɔge ne dɔbɔ ne bibiiri zaa a zeŋ a gyili bamine deɛ ba nu toŋ a bondirii ŋa poɔ ka bamine meŋ nyɔge a ba bonnyuurii a taa kyɛ ka boŋkyeenee meŋ naŋ biŋ ka ba de boŋŋmaa suree a eŋ a poɔ.

Koɔ poɔ lɔɔre la ka nobɔ a kpɛ te paali ka mine a zeŋ teŋɛ ka ba mine meŋ a are deŋdeŋ a ba mine meŋ do te be la a kyoglokyoglo poɔ kyɛ meŋ are deŋdeŋ kyɛ kaara a zie kyɛ kaa lɔɔre ŋa a ŋmaara a koɔ a yire.

Neɛ la zeŋ a nyuuro a o dãã, o pɛgele la a dãã a ne a o nu kyɛ ka piletiri meŋ ayi a biŋ ka boma a be a kaŋ poɔŋ kyɛ k'o baagi meŋ a biŋ o yoŋ tɛgɛ a o teebol zuŋ.

Die poɔ la a kyɛ ka ba maale dakogro a biŋ biŋ kyɛ de tabol a biŋ a soŋsooleŋ sɔŋe a dakogro zu ba deɛ zu kɔgre a doŋle doŋle a zu kɔgre mine taa lai lai a tuule tuule kyɛ ka ayi meŋ biŋ a soŋsooleŋ.

Bibiiri la zeŋ, waa yaga lɛ zeŋ ka bamine meŋ are dendeŋ. Bamine zeŋ la dakogiro zu kyɛ ka ba mine meŋ ba zeŋ a dakogiro zu, bamine su la kpare peɛle, kpare sɔgelɔ, kpare dɔre kyɛ k'a nasapɔge meŋ zeŋ ba sonsogeleŋ a nyɔge kaŋ taa kyɛ la.

Noba la a zeŋ a kyɛ, dɔbɔ ane pɔgebɔ ane bibiiri zaa la, bibiiri mine zeŋ la ka kaŋa a pɛgele boma ane o nuuri zaa ayi ka kolee meŋ a biŋ, k'a kolee e pelaa k'a liŋe a e zeɛ, ka kaŋ meŋ zeŋ a de o nu toŋ roba poɔ kyɛ k'a dɔɔ kaŋ meŋ te zɔŋ moto a meŋ a waana, ka pɔgebɔ mine meŋ a zeŋ a tēɛ ba gbɛɛ bare kyɛ de ba bibiiri a eŋ ba gbɛɛ zu.

Noba yaɡa la tiɡi a su kparsɔɡelɔ kyɛ hɔɔle zupili ziiri ka kaŋa meŋ su bondoɔre kyɛ meŋ leŋ a zupili zeɛ ba pɛɡele la taaboore kpɛlemɛ a ba nuuri.

Tontomba la tona ba toma, ba sue kparɛɛ k'a boɔrɔ k'a mine yitaa kyɛ ka ba hɔgele zupile ka kaŋa zeŋ ka kaŋa meŋ go a ti a o bone kyɛ taa kyeeni bonzɔlɔ naŋ waa kpoŋ a tona ne a toma.

Nasadɔba la a bama, ba zaa su la kpare sɔgelɔ kyɛ k'a e kpare nu-wogiri meŋ, bamine zeŋɛɛ teŋɛ ka bamine meŋ a are dendeŋ, kaŋ tēɛ o nu a tɔgele a o tosobɔ zu ka kaŋ meŋ nyɔge o kpaŋkpane a guri, ka kaŋ meŋ zeŋ kyɛ de o nu a teɛ a o zu ka kaŋ meŋ de a o nu a pare a o gbɛ-duni zu kyɛ meŋ kaara a o taaba na.

Dɔɔ la zeŋ a kaara kɔmpiita kyɛ ka boma meŋ biŋ ane bɔtɔzeɛ ka ŋmenaa vūū meŋ biŋ a o lambori seŋ kyɛ ka waayɛre meŋ ne urɔbapɛbilii meŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ.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

Dɔɔ ne pɔge la a nyɔge taa ka a dɔɔ kaŋ meŋ are a pɔge puori sɛŋ kyɛ ka noba a zeŋ a ŋmaagyilli ba a ba aroozie ka table biŋ biŋ a dɔɔ ŋa kparoŋ e la nuwogre kyɛ ka a pɔge meŋ su kpare ayi a dɔgle taa.

Bibiiri gaaloo zie la ka ba wa lɛnso ka ba pɛgle bibiiri ka ba mine de ba bibiiri pare ba bɔgɔ zu kyɛ k,a laafeeloŋ tontonɔ kaŋ a zeŋ kyɛ ka ba mine meŋ a zeŋ teŋɛ kyɛ ŋmaara a boma.

pɔgba la are a kyɛrɛ ba yelli ba mine pɛle la taabo pɛlmɛ ka kang meŋ de yeliyeli kolee tɔŋle o noɔre poɔ kyɛ ka kang su kpare nuri kyɛ sege o nuri kyɛ leŋ doku ziɛ o zu poɔ.

Daa poɔ la a kyɛ ka nobɔ bebe yaga lɛ, ba koɔroŋ, ba biŋaa kodu ane sɛmaanee ane zama, a pɔge kaŋ meŋ a de o bie a pare o bɔgɔ poɔ a kyɛnɛ a waana, k'a pɔgebɔ mine meŋ mare a bibiiri meŋ tuuro a ba puori poɔŋ meŋ a waana kyɛ ka pɔge kaŋ meŋ zeŋ, bamine meŋ zeŋ la teŋɛ kyɛ koɔrɔ a ba boma a daaŋ.

Nobɔ la are a su bon yaayi kyɛ kaa ba bonyenaa kparoŋ ba yi a taaba na deme ba mine hɔɔle la zupile peɛle kaa ba mine meŋ hɔɔle zipilzeere boma yaga biŋ la a ba puoriŋ kyɛ ka ba haa kpɛlɛŋ a are are deŋ deŋ.

Noba banaare la gbi dumo gaadin poɔ ka felaaware a bebe, a felaaware mine puuro mine e la dɔre k'a mine puuro meŋ a e buluu k'a mine meŋ a e bonzeere.

Demɛrebɛ la a are ba bayi su la kparɛɛ na yitaa kyɛ hɔɔle zupile na ba yitaa kaŋ zupili e la zeɛ ka kaŋ zupili e dɔre kyɛ ka kaŋ meŋ kpɛ te be a die puoriŋ ka o zu yoŋ sãã kyɛ ka o su kparpelaa kyɛ ka a daŋkyime a piɡi o.

Dɔbɔ banuu la be die poɔŋ ba bayi zeŋ la teŋɛ kyɛ ka ba bata a are dendeŋ kaŋ su la kpare pelaa kyɛ k'o e nu-wogori ka kaŋ meŋ a su boma naŋ yitaa a o kparoŋ ne a o kuree zaa kyɛ ka kɔlbaare a vɔgele teebol zu a ba nimitɔɔreŋ.

Noba la zeŋ a wɛrɛ kommie ane sɛremaane naŋ moɔ soe soe a ire a bie a pɔgeba ŋa e la banaare bayi sue kparenubilii naŋ e peɛlle ka bonyeni meŋ su kparenusɔglaa kyɛ ka a bonyeni meŋ su kparenumeele meŋ naŋ e sɔglaa kyɛ toɔne toɔne.

Kannoo die poɔ la k'a bibiiri a zeŋ k'a karendɔɔ a wulo ba a lɛ banaŋ na zanne a ba boma a sakuuri poɔŋ, a dɔɔ naŋ wulo ba o deɛ o nu a tɔ a bone a wulo a bibiiri k'a bibiiri meŋ pãã kaara, kaŋ zɛŋɛɛ o nu a tɔgele a dɔɔ.

Noba bata la a kyɛ, kaŋ zeŋ la saakiri zu ka bayi meŋ a be a puoriŋ ka kaŋ zoro a za o gbɛɛ kyɛ seɛ toraza sɔgelaa a su kpare pelaa kyɛ k'o zukɔɔloŋ a yeɛlɛ k'o zoro a waana a ona anaŋ zeŋ a saakiri zu.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ la a are ka dɔbɔ banaare a zeŋ a goɔle ba gbɛɛ a na nimitɔɔre poɔ, a noba na nɛɛ naŋ zeŋ goɔle a ba gbɛɛ ba su la kpare nu-wogiri kyɛ k'a ba yitaa, k'a pɔge meŋ su kparɛɛ ka kaŋ dene maŋ tage eŋ o nyaa poɔ yoŋ tɛgɛ ka kaŋ meŋ su kparoŋ ka o ba taa nu kaŋa kyɛ taa nu bonyenee.

Noba la tuuro sori ba pɛɡele la baaɡere ka ba mine a yɛre ka ba mine meŋ a tuo ba mine deɛ boma a leŋ pɔɡe ba zuri kyɛ kyɛnɛ ka ba mine meŋ a mare mare ba baaɡere kyɛ naŋ yɛre mine meŋ a pãã kyɛnɛ tuuro ba.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

Dɔɔ la a are ka pɔge meŋ do heŋ lɔɔre zuŋ kyɛ pɛgele bie, a dɔɔ vɔgele la zupili kyɛ de duku a vaare ka a pɔge meŋ de a wegyɛ kaŋ a vaare kyɛ meŋ vɔgele zupili ka baa meŋ a dɔɔ a ba nimitɔɔre poɔŋ.

Nobɔ la waa yaga lɛ a be baa koɔ poɔŋ ba mine yagrɛɛ bakparɛɛ a bare kyɛ ka ba mine su a ba kparɛɛ a ba mine kparɛɛ eɛɛ peɛl kyɛ ka kaŋ meŋ kparoŋ a e bondɔre ka kaŋ meŋ kparoŋ a e bonsɔglaa kyɛ ka kaŋ meŋ kparoŋ a e bonbuluu.

Noba la a deɛnɛ ka a pɔgelee kaŋ seɛ a ti zeŋ teŋɛ ka o tɔsoba paa seɛrɛ a ti zɔɔ kyaare o kyɛ ka o de o nuure bonne eŋ o kpaare kyɛ seɛrɛ ka ba mine meŋ a zeŋ teŋɛ kyɛ kaara ba ka ba mine meŋ a are deŋdeŋ ka bipollee kaŋ a lere o nuure o bɔgɔ kyɛ seɛrɛ kyɛ meŋ kaara ba.

Lɔɛ kãã emaa zie la ka lɔɛ ayi a are ka kaŋa e bompelaa ka kaŋ meŋ e ɡree ka nensaaba a bebe pɔɔbɔ bayi ane bibiiri bata a pɔɔ kaŋ pɛɡele la baaɡri ayi ka kaŋ meŋ pɛɡele bonyeni a bibiiri meŋ bayi su la kparpeɛle kyɛ ka ba ha seɛ bonsɔɔlɔ.

Saapeerebɛ la biŋ a ba saare daɡa dɔbɔ bayi la are kɔɡe a saare daɡa ba su la kparyaayi kyɛ hɔɔle zupilipeɛle ka waayɛre meŋ a be daa poɔ a are kɔɡe ba a lɛ.

Pɔge la zeŋ a koɔrɔ boma o taaɛ golvare aŋkaare sɛremaane gyenlee ane waare zaa laŋ taa kyɛ a pɔge nyɛ palli la o zu a de bon a leŋ kyɛ su kparoŋ naŋ wa taa nuuri a hɔɔle a e bonsɔglaa.

Dɔɔbilii la ŋmeɛrɛ bɔɔl paki poɔŋ bamine zoro la a tuuro taa ana ŋmɛ a bɔɔl ka bamine meŋ a te zeŋ kyɛ kaara a bɔɔl lɛ banaŋ ŋmeɛrɛ a bɔɔl.

Pɔge la zeŋ kɔge o daŋaa a pɛgele o vūū figiraa kyɛ ka noba banuu mine meŋ te zeŋ a o puoriŋ k'a dɔɔ kaŋ a are dendeŋ kyɛ k'a ba banaare a zeŋ dakogiro zu ba dogelɛɛ kɔntoloŋ meŋ ne dogelee a vūū mine zu kyɛ ka gilli meŋ biŋ a kɔge yaga yaga lɛ.

Wagyɛre koɔroo die la a kyɛ ka ba yagele a wagyɛre, bonsɔgelɔ, bonzeere, bondɔre, a haa la lantaa a yagele a die poɔŋ, ka pɔgebɔ meŋ a be a die poɔŋ, kaŋ tuo la boma ane talaa a le zutaraa ka kaŋ meŋ su kpare dɔre a leɛ o puori meŋ a tere a pɔge na naŋ waana a tuo a boma.

Baa poɔ la a kyɛ, wɛdunni waana l'a baa poɔ k'a wa nyu kõɔ, a wɛdunni mine eɛ bɛrɛ k'a mine waa bilii. Lɔɔre meŋ ne nobɔ wa are la a baa poɔŋ ka teere meŋ be a baa poɔŋ a teere mine eɛ ŋmaara k'a teere mine a e wogiri.

Bondirii la ka ba biŋ ka dɔɔ a go ka bibile a ŋmaa a bondirii a suuruu, a dɔɔ nyɛ haa o noɔre ana doŋ a bondirii nyɛ a bie naŋ de suuro a o noɔre poɔ kyɛ k'a dɔɔ eŋ nimikyaane kyɛ k'a bibiiri mine meŋ naŋ be a nimitɔɔreŋ a zeŋ kyɛ kaara lɛ ba naŋ erɛ.

Pɔɡe ne bibiiri la a are a bibiiri mine banuu a te nyɔɡe la a pɔɡe a taa lɛ kyɛ ka bonyenaa meŋ are o yoŋ a liriliri o nuuri a lantaa teɛ o noɔre a are a bibiiri nyɛ kparɛɛ ba yitaa ba bayi kparɛɛ yie taa kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na koarɛɛ ba yitaa.

Pɔgebɔ la are nyoge taa nuure a kɔge ngmenaa vūū a ba kaayɛ suuree yie taa kyɛ ka ba yɛre bon yɛre a ba kɔkɔɛ meŋ poɔ kaa bonyenaa meŋ kparoo ba yi a ba taaba na deme a baare kyɛ ka tabole kpoŋ meŋ bebe a ba.

Kuu uuŋ zie la a kyɛ ka naaŋmen tontonma ane noba a wa are a puoro a korɔ a kuunee ŋa ba naŋ uu a yaafaare poɔ a noba ŋa su la ba yaga zie zaa su la kparepeɛlle kyɛ vɔgle zupile ka mine meŋ su kparesɔglɔ ka kaŋ meŋ ka bibile kaŋ meŋ su bonpelaa kyɛ ka de boma dɔgle a yaare zu.

Dɔɔ kaŋ la a maala ngmenaa vūū a eŋnnɛ a biŋne teŋɛsugɔ ka dɔɔ kaŋ meŋ te yi die sɛŋ a meŋ yire waana kyɛ kaa boma a biŋ a dɔɔ lombore poɔŋ lɔɔre baateɛ meŋ be la a be ka ba biŋ a kɔge a dɔɔ a.

Rɔbare ne bootiri ne talkponni ka ba biŋ a ɔnnɔ kõɔ a ennɛ a poɔŋ, a pɔge kaŋ eɛɛ bɛroŋ a are dendeŋ kyɛ kaara lɛ ba naŋ ɔnnɔ a kõɔ ka kaŋ meŋ de wagyɛ a ŋmaa o nyaa poɔŋ kyɛ meŋ taa roba lee ane kõɔ, ka kaŋ meŋ go a kõɔ zusogɔŋ.

Die poɔ la ka ba maale dakogi zomɔ zomɔ a biŋ a de kapuro a dɔgele, ka diebie sɔgelaa meŋ gaŋ a die poɔŋ kyɛ ka ba maale tepuri boma meŋ a biŋ a dieŋ.

Die poɔ la a kyɛ ka maale bonzenee a biŋ a die poɔŋ kyɛ ka ɡama meŋ a biŋ a die poɔŋ ka bonnyeɡere mine meŋ a be a die poɔŋ ba na maale eŋ a die poɔŋ ane a saseɛ toloŋ saseɛ na ba na maŋ fiɡire ennɛ a noba a meŋ bebe.

Pɔgebɔ banii la zeŋ ka kaŋ zaa maŋ taa laaperɛte ane boma, a pɔge kaŋ su la kpare zeɛ kyɛ seɛ gondoŋ sɔgelaa kyɛ ŋma o zu, ka kaŋ meŋ maale o zu, ka kaŋ meŋ a le zutalaa a o zu poɔ.

Dɔɔ la zeŋ ka bibiiri a ŋmaa giluu k'a dɔɔ taa a bie kaŋ a kyɛ pɛgele tewɔnee a eŋaa kaŋ a suuro a bie na onaŋ taa ne a nu, a dɔɔ ŋa vɔgele la zupili, zupili pereeperee kyɛ k'a bibiiri mine meŋ ba su kparɛɛ ka ba mine meŋ a su kparɛɛ.

Bɛŋ ne mui la ka ba kɔre eŋ laa-pɛrɛtɛ poɔ a eŋ gyɛnlee a eŋ zama ane nɔgyɛlee a eŋ bɔɔdekyeenee poɔ, a bondirii nyɛ, ba dɔɔle la zɛkyeenee naŋ moɔ nyegeke a poɔ.

Taaboore la ka ba biŋ a de boma a dɔgle dɔgle ka noba mine te ŋmaa gyilli zie kaŋa a kaara boma ka pɔge kaŋ su kparezeɛ kyɛ pali o zu ka kaŋ meŋ su kparebuluu kyɛ e bɛroŋ kyɛ meŋ leŋ zutalaa ka pɔge kaŋ meŋ su kparoŋ ane maŋkuri kyɛ ka a kparoŋ ba taa nuure.

Noba la are a kyɛ, bamine su la bonsɔgelɔ ka bamine su bonzeere, ka polisi dɔɔ kaŋ meŋ a are, o su la o polisi kaayarɛɛ kyɛ pɛgele fooni a eŋ wɔɔkye, o hɔgele la zupili kyɛ eŋ nimikyaane a toɔle o nɔgbane kyɛ ka lɔre meŋ are, lɔpelaa a o lombori sɛŋ.

Dɔbɔ la a kyɛnɛ tuuro taa ba haa su la wagyɛ kpar wagyɛ kparre kyɛ ka kaŋ hɔɔli zupil sɔglaa a zɛle o gbɛre kaa banaŋ na meŋ hɔɔli zupile kyɛ ka kaŋ de haŋkakyif a le a o kɔkɔre poɔŋ.

Pɔgebɔ la a are a pɔgebɔ mine marɛɛ la bibiiri ka ba mine meŋ ba mare bibiiri ba mine hɔɔli la zupil pimpirimɛ ka ba mine meŋ leŋ zutalii peɛli a ba zuri poɔŋ kyɛ kaa pɔge kaŋ yɛre baage kyɛ naŋ tuo ka kaŋ meŋ su kparrepelaa kyɛ teɛ o seɛŋ.

Pɔge kaŋa la are a de yelyeli dalee a tɔgele o noɔre poɔŋ kyɛ yele yɛlɛ a korɔ noba naŋ zeŋ o nimitɔɔreŋ yaga lɛ a kaaroo, a noba nyɛ dɔbɔ ne pɔgeba zaa la a lantaa. A dɔɔ kaŋa zeŋ la a nimitɔɔreŋ a su kparoŋ naŋ e nu-wogiri, ka pɔge meŋ zeŋ peɛle a dɔɔ ŋa a su kpare sɔgelaa kyɛ ka baagi biŋ a o nimitɔɔre poɔ.

Pɛmɛ koɔroo die la a kyɛ ka ba biŋ a pɛmɛ k'a e pɛŋ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ a die poɔŋ kyɛ k'a pɔge a zeŋ a la k'o nyemɛ zaa pɛ k'o koɔrɔ a boma a o die poɔŋ.

Bibiiri la a are a deɛnɛ ka kaŋ a ŋmeɛrɛ ɡaŋɡaa kyɛ ka ba mine meŋ a zeŋ kaara lɛ ba naŋ ŋmeɛrɛ a ɡaŋɡaa kyɛ ka bone kaŋa yɛre a o kɔkɔre poɔ ka a bie kaŋ meŋ pɛɡele bɔɔle ane o nu.

Noba bata la a tona toma ba hɔgle la zupilipeɛle kyɛ su kparɛɛ kaŋ toore la boma o nuuri poɔŋ kyɛ ka kaŋ meŋ a are onaŋ ba nyɔge a bone a taa lɛ.

Neŋkpeɛne la a are a su ba kparresɔglɔ kyɛ ka bonyenaa a su kparrepelaa a nobɔ nyɛ ba vɔgle la zupilsɔglɔ kyɛ ka ba mine ba vɔgle ka ba mine meŋ a de nɔwoori a toore pɔge ba nɔɛ kyɛ ka kaŋ meŋ a taa malfa ka kaŋ meŋ de o nuuri a liri a puori poɔ.

Bibiiri la zeŋ ka dɔɔ kaŋa meŋ te are a dendɔnoɔre poɔ a biiri ŋa bamine zeŋɛɛ la kyɛ yɛre ba baagiri ka bamine meŋ ba yɛre ba baagiri kyɛ k'a kaŋ meŋ zeŋ a de o nuuri a lantaa a zɛge k'a do kyɛ k'o baagi a biŋ a nimitɔɔre poɔŋ.

Naasaalba bata la a are a su kparrepeɛli kyɛ de nu sɔɔsere a toore ba nuuri a naasalba nyɛ ba zaa eŋɛɛ nimikyaan kyɛ ka kaŋ zɛg o nu ka kaŋ meŋ ti a gama naŋ biŋ a tabol zu poɔ.

Noba la tonɔ tomɔ ane vūū, kaŋ dɔɔɛ teŋɛ kyɛ tonɔ a tomɔ ka kaŋ meŋ go kyɛ meŋ tonɔ, ka ba bamine meŋ a are dendeŋ kyɛ kaara lɛ banaŋ erɛ ka kaŋ meŋ do te be a bonsaazu kyɛ meŋ tonɔ a tomɔ.

Lɔɔre la a are ka nobɔ a mare a pare poɔŋ dɔɔ ane bibile a bibile su kparre nuwogri kyɛ nyɔge a zupil a hɔɔle kyɛ seɛ korugbɛŋmaara kaa dɔɔ meŋ a s kparoŋ kyɛ eŋ nimikyaani leɛ kaara a puore sɛŋ.

Noba la a be ba toma zie a su ba mine su la bon yaayi ka ba mine boma a ba yi taa aba mine meŋ vɔle la kpoŋle bonpɛle ka kang meŋ kpoŋle e bonsɔŋlaa kyɛ ka kuure ane taaboore a biŋ ba nimitɔɔreŋ.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

Noba la a laŋ taa a are ka ba mine a su bonpeɛlle kyɛ zeŋ teŋɛ ka ba mine meŋ are deŋdeŋ kyɛ ka ba mine vɔgle zupile ba mine meŋ de la ba nɔwoore a toore pɔge ba nɔɛ kyɛ meŋ a are a be.

Pɔge la tuo boma a koɔrɔ, a boma mine eɛ kããnɛɛ ane kyaare ane tookpama kyɛ k'a pɔge meŋ hɔɔle zupili kyɛ meŋ la a tɔgele a noba.